Daldalaa fi gabaa jechuun walitti dhufeenya oomisha tajaajilaa fi gurgurtaa bittuu irratti xiyyeeffatanidha. Daldalli gabaa keessatti argama fi gabaan iddoo itti Meeshaalee tajaajilaman fi itti gurguratanidha. Daldalli jechuun hojii oomisha yookiin tajaajila oomisha yookiin bituu fi gurguruu irratti xiyyeeffatanidha.

Geejjiba, Turizimii fi Immigireeshinii jechuun sochii fi hojiiwwan hawaasa fi dinagdee irratti xiyyeeffata. Kanneen biyya keessaa fi alaa walitti dhufeenya qaban kanneen kunniin gosa hojii fi sochii dinagdee hawaasaa keessatti bu'aa fi faayidaa kennuu qaba. Bu'aa fi faayidaa inni kennu maal faadha?

Maashinoota, maashinoota jechuun meeshaalee humna elektirikii , bu'uura uumamaa yookin humna bifa biraatiin socho'anidha. Maashinoonni hojii namni humna isaa qofaatiin hojjechuuf rakkatu saffisaa fi salphaan akka raawwatu godha.

Faaya jechuun waantota akka dhala namaa, aadaa fi seenaa hawaasaa keessatti qabatamaan mul'atanii fi walitti dhufeenya qabu, guddinaa fi hojii hawaasaa keessatti faayidaa kennan. Faayaan waantota tokko tokko darbe irraa har'aaf bu'aa fi qalbii hawaasaa keessatti faayidaa qabaachuu ni argisiisa. Faayidaa inni qabus maal maal fa'i?

Siyaasa jechuun dhimmoota walii galtee ,murtiiwwan mootummaa fi hawwaasaa irratti wal qabatan kan ta'uu dha. Siyaasni hojii fi gochoota mootummaa bulchiinsa hawwaasaa keessatti bu'uura qabaatee dha. Siyaasni miidhaan isaa nuuf maali?

Faashinii jechuun amala uffannaa miidhaginaafi ulfeessi yeroo ammaa keessatti beekamaa taheefi hawaasa keessatti fudhatama argateedha. Faashiniin yeroo, naannoo, aadaa fi umurii irratti hunda'a. Waan uffannu akkamitti of bareechifnu akkasumas faayaa fi sirna miidhaginaa keenya keessatti hirmaatu hunda of keessaa qaba.

Alaabaa fi asxaa jechuun mallattoolee biyyaa, uummataa dhaabbata yookiin garee tokko bakka bu'anidha. Isaan kunneen eenyummaa, aadaa, seenaa fi kaayyoo mul'isu. Alaabaan mallattoo ifaa fi callaqqee ta'edha. Biyyaa yookiin garee tokko bakka bu'a. Halluun alaabaa keessaa hiikaa mataa isaa ni qaba.

Faaya. Faaya jechuun wanta tokko irra bu'aa fi gatii olaanaa argamu bakka bu'aa fi tajaajila kennufl fi bu'uura qulqullinnaa qabaan irratti xiyyefatuudha. Faaya jechuun yeroo baay'ee wantonnl tokko tokkoo hawaasa keessatti gatii fi bu'aa qabachuu fi hojii keessatti hirmachuu danda'a.

Biqiloota jechuun qilleensa, sanyii biqiltuu uumaa isaa kanneen nyaatamuu fi qorannoo irratti gumaacha olaanaa qaban; biqiltoonnii isaan qorachuu keessatti bu'aa guddaa qabaataniiru. Biqiltoonni naannoo keenyaaf faayidaan isaanii maal?

Daldalaa fi Gabaa jechuun meeshaalee fi tajaajilawwan gurguraman yookaan daldalamee waliin wal qabatee hojiiwwan daldalaa fi gabaa keessatti sochii hirmaachisummaa uumudha. Mee daldalaa fi gabaa keessaatii maal hubattu?

Hojii: Hojii jechuun dalagaa namaa tokkoo hojjetuu yokaan hojjetamee kan bu'aa qabu. Yeroo hojii ibsinuu maalummaa, kaayyoo, akkamitti raawwatamee, bu'aa isaa akkasumas faayidaa irratti isaa xiyyeeffanneetudha.

Arkiteekcharii fi ijaarsa. Arkiteekcharii fi ijaarsi ijaarsi sirnaalee gurguddoo kanneen walitti dhufeenya qabanii fi wantoota jireenya dhala namaa fi hawwaasa keessatti bu'aa olaanaa qabanii dha. Arkiteekcharii fi ijaarsi hojiiwwan hawwaasaa keessatti tasgabbii fi hojiiwwan bu'aa qabeessaa ta'anii bu'uuraa kennuuf kan gargaaraniidha. Faayidaan isaas maal?

Kopheewwan jechuun meeshaalee uffatnaa kanneen miilla keenya eeguuf, eegumsaa fi fayyadamummaa isaanii akkaataa itti taasifaman, kopheewwan gosa garaa garaa fi faayidaa adda addaa qabu akkasumas seenaa fi aadaa hawaasaa keessatti gahee guddaa qabu.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun meeshaalee fi tajaajilawwan garaa garaa kanneen suuparmaarketii keessatti gurguraman akkasumas oomishamuu fi dhiyeessamudha. Suuparmaarketii jechuun iddoo gurgurtaa fi bittaa meeshaalee fi tajaajilawwan kan akka nyaata, dhugaatii, meeshaalee manaa, uffataa fi kanneen biroo ta'anidha. Oomishaalee suuparmaarketii keessatti argaman gosa garaa garaa jireenya keessatti faayidaa taasisu.

Meeshalee manaafi wajjiralee; meeshalee manaafi wajjiralee jechuun wantoota bu'uuraf tajaajilawwan jireenyaa keessati mana jireenyaafi manneen hojii irraatti xiyyeeffatanifi manneen Kunin hojii manafi hojii irraa olmaa jireenya keessati gargaarsa Kennu, akkasumas tasgabbifi fayyaa hawaasa keessati bu'a qabeessa ta'u. kanaaf walitti dhufeenyaafi garagarummaan isaani maali?

Arkiteekcharii fi ijaarsa Arkiteekcharii fi ijaarsi waa'ee hojiiwwan dhaabbataa fi hojii ijaarsa hawaasaa keessatti gumaacha guddaa taasisan isaan kunniin sirnaa fi gita hojii arkiteekcharii fi ijaarsa sirnaa hojii fi yaadaa jireenya akkasumas biyya tokko keessatti jireenya haala fooyya'aa fi tasgabbaa'aa qabaachuu keessatti bu'aa qaba moo hin qabu?

Kopheewwan jechuun uffata miillaati. Kan miilla eegu, deemsaa fi miidhagsaaf oola. Kopheewwan haala hojii, qilleensa, aadaa fi bashannana irratti hundaa'uun gosoota garaa garaa hedduu of keessaa qaba.

Muuziqaa. Muuziqaa jechuun sagalee fi karaa muuxannoo garaa garaa kan sirba fi muuziqaa keessatti namoonni walitti dhufan irratti jaalalaa fi miira ofii isaanii dabarsuudhaan tajaajila hawwaasaa guddisuuf dhiyeessuudha. Muuziqaan yeroo baay'ee keessattuu kan sirbaa gita sagalee fi kan kana fakkaatanii dha. Muuziqaan jaalala akkamii qaba?

Amantaa jechuun yaadaa fi ilaalcha tokko yookaan ijaarsa sirna amantii fi waanta jiraachuu irratti sababa uumamaa, jireenyaa fi du'a irratti galmeeffamee. Amantiin hawaasa keessatti hojiiwwan fi xiyyeeffatanii sirna gochoota guddinaa jireenya qabaachuu irratti kan mul'atudha. Amantiin ni fayyada moo ni miidha?

Miidiyaa hawaasaa jechuun meeshaalee teekinooloojii kanneen namoonni walitti dhufan odeeffannoo wal jijjiiran, yaada isaanii dhiyeeffatanii fi qindaa'ina sochii hawaasaa keessatti hirmaatanidha. Miidiyaa haawaasaa tajaajilawwan gara garaaf ni oola. Miidiyaan hawaasaa maaliif maaliif nu fayyadu?

Beeksisa jechuun odeeffannoo yookaan gabaasa tajaajila meeshaa yookiin hojii tokko hawaasa biratti beeksisuun namootaaf dhiyeessuu fi qajeelfama kennuudha. Beeksisni odeeffannoo fi tajaajila sirrii fi tajaajila qabatamaa dhiyeessuu irratti xiyyeeffata. Beeksisa akkam akkamii dhageessanii beektu?

Ogummaa fi aadaa. Ogummaa fi aadaa jechuun namoota hawaasa yookiin saba tokko biratti beekumsa, dandeettii fi duudhaa aadaa dhihoo walitti fufee jiraatu agarsiisa. Ogummaa jechuun dandeettii hojii tokko hojjechuu dandeessisuu jechuudha. Ogummaan nama tokko ittiin jiraatuu fi jawaasaaf bu'a qabeessa ta'uuf barbaachisadha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo yookaan yaada tokko hawaasa biratti beeksisuudha. Beeksisni hawaasa biratti hubannoo fi yaada nama tokkoo dhaabbata yookaan dhaabbata tokkoo kennuuf tajaajilawwan adda addaa ittiin dhiyaatudha. Beeksisni karaa garaa garaan kennamuu danda'a. Akkasumas kallattii tokko irraa gara biraatti dhufuu fi sababa barbaachisummaa.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee: Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun meeshaalee fi wantoota yeroo mana jireenyaa fi hojii keessatti itti fayyadamnuu, kanneen jireenya keenyas salphisuu fi hojii keenya akka milkaa'ina ta'etti gumaachuu qaban. Meeshaaleen kun bu'aa fi fayyummaa hawaasaa keessatti gumaacha olaanaa taasisu.

Alaabaa fi asxaa jechuun faayidaa fi hojii garaa garaa qaban, bakka bu'ootaa fi mallattoolee addunyaa irratti agarsiisa. Isaan kunniin aadaa, seenaa fi walitti dhufeenya hawaasaa keessatti bakka olaanaa qabu. Alaabaa fi asxaa akkamittiin ibsuu dandeenya?

Ispoortii jechuun taphaalee yookiin dorgommii gochaalee qaama namaa fi yaada tasgabbii fi fayyaa uumuuf kan qopheessanidha. Ispoortiin hawaasa keessatti guddinaa fi tokkummaa fida.

Beeksisni odeeffannoo gabaabaa ta'e namoota yookiin hawwaasa tokko biratti hubannaa uumuuf yookiin sochii akka godhataniif kakaasuun tamsaafamudha. Akkaataan ittiin ibsamu immoo caasaa mataa isaa ni qaba.

Geejjiba jechuun namootaa fi qabeenya garaa bakka tokko irraa gara bakka biraatti geessuu fi tursiisuu irratti hojjetamudha. Geejjibni bu'uura tokkoon tokkoon hawaasaa fi dinagdee keessatti shoora guddaa qaba. Akkasumas haala fi jiruu keessatti tajaajila guddinaaf oola.

Faayaa Faayaa jechuun waanta qaama namaa uffannaa, mana yookiin meeshaa barbaachisutti fayyadamamu. Faayaan bareedinaa fi miidhaginaa argisiisuuf oola. Isin hoo maaliif isinii oola?

Geejjiba fi konkolaataawwan jechuun namoota, meeshaalee fi wantoota garagaraa geessuuf oolu. Geejjiba fi konkolaataawwan tajaajila geejjibaa fi marsaa keenyaa keessa oolu. Akkasumas hojii fi sochii hawaasaa keessatti gumaacha olaanaa qabu.

Oomishaalee Suppermaarkeetii: Oomishaalee Suppermaarkeetii jechuun meeshaalee fi tajaajila gurgurtaa kan Suppermaarkeetii keessatti argamanidha. Suppermaarkeetiin bakka gurgurtaa oomishaalee gara garaa irratti bu'uura ta'u, oomishaalee baay'ee hawwaasa buratti barbaadaman kan akka nyaata, mana jireenyaa fi tajaajiloota adda addaa nuuf dhiyeessa.

Beeksisa jechuun odeeffannoo, tajaajila yookaan gurgurtaa tokko namoota biratti dhiyeessuu fi beeksisuudha. Beeksisni akkaataalee fi meeshaalee garaa garaa fayyadamuudhaan tajaajilawwan oomishaman yookiin hojiiwwan odeeffattootaaf dhiyaatudha. Mee isin kanaan dura beeksisa irraa maal barattan?

Kitaabotaa, matseeti fi gaazexaawwan. Kitaabotaa, matseeti fi gaazexaawwan jechuun kitaabotaa fi gaazeexaawwan afaan Oromoo keessatti maxxanfamaan kannen aadaa, seenaa fi dduudhaa Oromoo ibsaanidha. Kitaabni matseetii jechuun kitaabotaa barnootaa fi seenaa xiyyefataan, gaazexaawwan immoo maxaansallee odduufi ooddefannoo gara garaa afaan Oromoo keessatti dhiyesanidha.

Giddu gala bashannanaa Giddu gala bashannanaa jechuun bakka hawaasni walitti dhufeenyaa fi bashannanaaf itti walii galuu, hojiiwwan addaa addaa nu tajaajilan akka taphaa, fiilmii, nyaataa fi dhugaatii, bashannanaa fi waantota biroo irratti xiyyeeffatudha. Mee yeroo akkam akkamii bashannanuu barbaaddu?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun karaa fi haala misooma hawaasa diinagdee fi naannoo keessatti bu'uuraalee fi qabeenyi hojiirra akka oolaniif gargaara. Bu'uuraaleewwan Kunis hojiirra Oolmaa tajaajila misoomaa keessatti fi guddina hawaasaaf barbaachisoo ta'anidha.

Hojii. Hojii jechuun hojii harka namaatiin yookin sammuu namaatiin dalagamuu, bu'aa ittiin argamsiifamuuf yookan tajaajila kennuuf taasifamu jechuudha. Hojii hojjechuun dalagaa yookin sochii nama tokko raawwatu bu'aa fiduuf yokaan tajaajila kennuuf.

Amantaa jechuun haqaa fi yaada dhugaa tokko irratti kan bu'uureffatee fi gaaraa fi ilaalcha jireenyaa kan namootaaf ibsudha. Amantaan kan namootaaf barbaachisuu fi jireenya isaanii akka dhagna tokkoo fi tulluu tokkootti qajeelchudha. Mee isin amantaa akkam akkamii fayyadamtu?

Meeshaalee miidhaginaa. Meeshaalee miidhaginaa jechuun; namoonni govhaaleefi miiraa isaanii irraatti gumaacha taasisan akkasumas dhugaafi wanta gamaa keessan Kan hawaasa irraatti hirmmaata ol-aanaa meeshaalee miidhaginaa keessa akka qo'annoo fixxaaf faayyidaa qaban hedduudha. Mee meeshaaleen miidhaginaa sin biraatti fudhaatama akkami qabu?

Hawwaasaa fi maatii jechuun walitti dhufeenyaa fi sochii namootaa fi uummata gidduutti uumamuu akkasumas hojii fi warra hubannoo isaanii irratti dhiyaafatan. Hawwaasnii fi maatiin dhimmoota garaa garaa waliin wal qabatee jireenya namootaa fi hawwaasaa irratti jibaa fi gumaachu qabu. Hawwaasaa fi maatiin walitti dhufeenyi isaanii maal?

Siyaasa jechuun aangoo fi walitti dhufeenya hawwaasa keessatti murteeffamaa, yaadaa fi gochaalee garaagaraa ta'ee, bulchiinsa, seerotaa fi qajeelfama uummata fi hawwaasaa irratti raawwatamu . Siyaasni yeroo baay'ee mootummaa fi hoji-maata irratti xiyyeeffata.

Hawaasaa fi Maatii Hawaasaa fi maatii jechuun walitti dhufeenyaa fi hariiroo jiruu keessatti namootni akka maatii fi hawaasa tokkoon socho'an, ittiin wal gargaaranii fi wal hubatani dha. Maatiin bakka guddaa fi bakka bu'aa qaba. Mee maatii fi hawaasa irraa maal baranna?

Biqiltoota jechuun biqiloota yookiin qabeenya uumamaa kanneen akka geengoo fi mukkeen akkasuma biqiltuuwwan biroodha. Biqiltoonni uumamaa fi qabeenya hawaasaa keessatti iddoo guddaa qabu. Isaanis soorata gargaarsaa fi lafa ittiin qabu. Biqiltoonni isin biratti faayidaa akkam akkamii qabu?

Daldalaa fi gabaa jechuun hojiiwwanii fi sochiiwwan hawaasaa dinagdee keessatti daldala baay'ee gurgurtaa fi ijaaruu fi gabaa biyyootaa magaalaawwan yookaan daldaltoota gidduutti uumamudha. Walitti dhufeenyi fi garaagarummaan daldalaa fi gabaa maali?

Biqiltoota jechuun biqiltuuwwan nyaataaf dhugaatiirratti fayyadamoo ta'an akkasumas qaama jireenyaa fi hawaasummaa keessatti gumaacha olaanaa qaban. Biqiltoonni kunneen faayidaa adda addaa qabu. Kan akka nyaataa, dhugaatii, qorichaa fi bu'aa eegumsa fayyaa irraa hanga tajaajilan tajaajilawwan hawaasummaa fi addunyaalessaati.

Beeksisa. Beeksisa jechuun ioddeefannoo gagabaabaa ta'e, namootaaf gabasaa tokko dabarsuudhaaf, tamsafamuudhaafii. Beeksiifni dhimoota gara garaa irratti ta'u danda'a faakkeenyaaf taaphni ispoortii kilebii gurgudaa, carraa fi kannen kana fakkataan yoo ta'u beeksisaa irra maal hubachuu dandesuu?

Uumamaa fi naannoo. Uumamaa fi naannoo jechuun waa'ee uumamaa naannoo tokko ilaalchaa fi guddinaa naannoo irrati hunda'ee, uumamaa fi naannoo wajiin walqabate sababaa fi uumamaa fi haala naannoo keessatti jijjirama fi guddinnaa uumamaa ilaaluun danda'amuudha. Akka waligalatti uumamaa fi naannoo irra maaltu baratama?

Asxaa jechuun mallattoo yookiin calaqqee tokko kan dhaabbatee garee, saba yookiin mootummaa bakka bu'udha. Asxaan yeroo baay'ee sochii fi eenyummaa garee yookiin dhaabbata tokkoo agarsiisa. Asxaan haala adda ta'een ayyaana seenaa fi aadaa tokko ibsa.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraalee jechuun nyaata keenya keessatti fayidaa guddaa qaban beeyiladaa fi biqiltuu oomishamaniidha. Kuduraaleen akka raafuu, qoosxaa fi aappilii muduraaleen immoo akka shumburaa, misira, ataraa fi baaqelaadha.

Nyaata. Nyaata jechuun namoonni soorataaf dhugaan faayadamuuf yeroo barbachisaa ta'en irra bu'aa argataani. Nyaatni kun garagarummaa kan qabu kannen aadaa hawwii fi hawaasa akksumaas qabeenya uumamaa irratti hunda'uun ni jijjirama. Nyaatni naannoo keessanitti akkam, akkamiin beekama?

Alaabaa fi asxaa jechuun faayidaa fi hojii garaa garaa qaban, bakka bu'ootaa fi mallattoolee addunyaa agarsiisa. Isaan kun aadaa, seenaa fi walitti dhufeenya hawaasaa keessatti bakka olaanaa qabu. Alaabaa fi asxaa akkamitti ibsuu dandeenya?

Faashinii jechuun aadaa fi duudhaa Oromoo jechuudha. Hawaasa biratti hubannoo fi beekumsa uumuuf shoora olaanaa qaba. Agarsiisaalee fi qophiileen faashinii akka agarsiisan faashinii ayyaana Irreechaa, faashinii jaalala gaa'elaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti waan nu gargaaruuf nu fayyada.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota yookaan tuuta hawaasaa keessatti naamusaa fi qajeelfama qaban akkasumas hojiiwwan isaanii irratti qajeelchuu danda'anidha. Hooggantoonni beekamoon yeroo baayyee jijjiirama addaa addaa fiduun beekamu. Waanta kana irraa gaarummaa moo

Muuziqaa jechuun sirna sagalee fi lallaba garaa garaa kan walitti dhufanii fi hawwii yaadaa fi jechoota garaa garaa dhaggeffattoota biraan gahuu danda'anidha. Muuziqaa jechuun walitti dhufeenya sagalee gosaa fi akkaataa ittiin dhiyeessuu dandeenyuun dhageettii fi yaada hawaasaa uumuudha.

Nyaata. Nyaata jechuun dhukkubsataa fi fayyaa waliin wal qabatee kan sooratamuu dha. Akkasumas akka humna qaamaa fi beela ittisuun akkasumas miiraa fi hawwii namootaa guutuu irratti hojii irra oolu. Nyaanni laafaa fi aadaa hawwaasaa keessatti beekumsa isaa fi guddina irratti xiyyeeffatu dha.

Miidiyaa hawaasaa. Miidiyaa hawaasaa jechuun meeshaalee fi teknooloji kanneen namoonni walitti dhufan, odeeffannoo wal jijjiiran, yaada isaanii dhiyeeffatanii fi qindeeffachuu hawaasaa keessatti hirmaatanidha. Miidiyaan hawaasaa akka naannoo keessaniitti maal maalif fayyada?

Nyaata jechuun uumamaa fi soorata qaamaa fayyaa fi jiraachuuf barbaachisu kanneen nyaatamuu fi kanneen fayyadamuun dhala jireenya isaanii, sooratan. Nyaatni soorata yeroo hundaa ilaalamuu fi haala soorata, beekumsa, amalaa fi guddina hawaasaa irratti gumaacha olaanaa taasisu. Nyaati nuuf faayidaan isaa maali?

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajilawwan gurguddoo fi bu'uura jireenyaa akkasumas gurgurtaa fi dhiheessii qabeenyaa garaa garaa hawaasa keessatti gochuu danda'anidha. Kunis hojii hawaasaa, misoomaa fi diinagdee keessatti baay'een tajaajila bu'uuraa fi gurguddaa irratti xiyyeeffata. Walitti dhufeenyi isaanii fi garaagarummaan isaanii maali?

Barumsa: Barumsa jechuun hunannoo, dandeettii fi muuxannoo guddifachuuf karaa qo'annoo, leenjii muuxannoo di muuxannoo hawwaasummaa ta'een kennamudha. Barumsi bu'uura guddina dhuunfaa, hawwaasa Di biyyaati. Kanaaf barumsi naannoo keenyaaf yookiin nuuf faayidaa akkam akkamii qaba?

Asxaa jechuun mallattoo yookaan mallattoo ilaalcha namootaa tokkoo yookaan kan namoota, uummata tokkoo irratti yaada tokko ibsuuf akka bakka bu'umsa yookaan saaxiludha. Asxaa kanneen hedduun aadaa, amantaa yookaan biyya tokko bakka bu'uufii waa'ee fedhii, ilaalcha fi gocha hawaasummaa mul'isa.

Arkiteekcharii fi ijaarsa akkamitti ibsina? Arkiteekcharii fi ijaarsa dameewwan ijaarsa manaa, daandii masaraafi suphaa garaa garaa keessatti baay'ee walitti hidhata qabu. Arkiteekcharii jechuun karoorfachuu, suuraa ijaarsa tokkoo qopheessuufi imala ijaarsa sirrii ta'e irratti xiyyeeffatudha.

Hojii. Hojii jechuun waa'ee hojii yookiin hojiiwwan tokko tokkoo akkaataa itti rawwatamuu fi hojiiwwan guyyaa guyyaa rawwatamaniidha. Hojii keessatti waa'ee dandeettii isaanii fi hubannoo hojii hojjetuun. Hojii jechuun hojjechuun dandeettii waan tokko horachuuf fi yaada haaraa tokko gara hojiitti jijjiiruudha

Alaabaa fi asxaa jechuun mallattoo fi calaqqee gosa lamaa kanneen hawaasa, biyya yookiin garee tokko bakka bu'u. Alaabaa fi asxaa gidduutti garaa garummaan jiru mallattoo tokko keessatti calaqqee biyyaa , garee amantaa yookiin aadaa bakka bu'uu danda'uu fi iddoo hiikaa adda ta'e qabaachuu danda'a.

Geejibaa, tuurizimiifi imibireeshini; geejibaa, tuurizimiifi imibireeshinii jechuun, haalafi sochii namoota meeshaleefi ooddeefannoo biyya tokko irraa gara biroofi bakka jireenyaatti hojii jijjiiramaf dhufu rawwatamuudha. geejjibaa, tuurizimiifi imibireeshini garagarumman isaani maali?

Bineensota Manaa fi Alaa Bineensota manaa fi alaa jechuun beeyladoota garaagaraa kanneen mana keessatti fi ala keessatti argaman akkasumas jiraachuu fi soorata hawaasaa keessatti gumaacha qaban. Bineensonni kunneen gosa adda addaa ta'u. Fayyaa fi tajaajila hawaasummaa keessatti gumaacha olaanaa taasisu.

Biqiloota: Biqiltuu jechuun biqiltoota lafa irraa yookaan kan galaana keessa jiran qabeenya uumamaa fi beela hawwaasaa irratti bu'aa qabaatanidha. Biqiltoota lafaa fi qaama jireenyaa keessatti fayyadamu. Biqiltoota akkam akkamii beektu?

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila jireenya hawaasa fi uummataa irraa barbaachisan kanneen akka bishaan, ibsaan, geejjibaa fi fayyaaf nu gargaaru.

Uumamaa fi Naannoo: Uumamni wantoota Rabbiin uumedha. Isaan kunneen if danda’anii kanneen jiraatanidha. Naannoon immoo iddoo jireenya keenyaati. Uumamaa fi wantoota namaan ijaaraman. Mee uumamaa fi naannoo irraa maal akka hubaytan nutti himaa.

Meeshaalee adda addaaa . Meeshaalee adda addaa jechuun hojiiwwan garaa garaa hojjechuu keessatti faayidaa qaban bu'uura ittiin raawwatanidha. Meeshaaleen kunneen kanneen garaa garaa ta'anii biyya tokko keessatti haalaa fi hojiiwwan yeroo fi naannoo adda addaa keessatti tajaajiluu danda'anidha.

Kuduraalee fi Muduraalee. Kuduraalee fi Muduraalee jechuun nyaata biqiltuu irraa argaman gosa lama ta'anidha. Isaanis:Kuduraalee fi Muduraalee jechuun gosa nyaataa kan biqiltuu irraa argamu yeroo baay'ee gabbataa yookaan marga fakkaatu akkasumas gosa midhaanii nyaatamudha. garaagarummaan isaaniis maali?

Amantaa jechuun ilaalcha yookiin itti fufiinsa jireenyaa bu'uura sirna aadaa fi yaada tokkoon kan namoota tokkoon hawwaasa sana yookiin saboottan tokko keessaatti ittiin of barsiisuu fi qorannoo jiraachuuf iddoo fi bu'aa olaanaa qabuu dha. Amantaan yaadaa fi dogoggora tokko irratti bu'uura qabatamaa fi tajaajila kan ittiin qoramuu fi ilaalamu ta'uu danda'a.

Faaya. Faaya jechuun uffata miidhagsuuf yeroo adda addaatti sirna ayyaanaa, aadaa fi fakkeenyaf uffatamu. Faaya tokko yeroo baay'ee tokko tokkoon qindaa'ee miidhaginaa fi hawwataa namaaf ta'uuf oola. Faaya irratti waan miidhagsuu fi yeroo gaarii irra jirru agarsiisuu keessatti barbaachisaadha.

Daldaala fi gabaa jechuun dhimmoota walitti dhufeenya qabu kanneen keessaa to sochii fi hojiiwwan bu'uuraa ta'an irratti xiyyeeffata. Daldaala fi gabaa akkamitti ibsuu fi garaagarummaa isaanii ibsuu dandeenya?

Alaabaa fi asxaan mallattoo eenyummaa fi bakka bu'ee biyya tokkoo ta'anidha. Biyyoota, dhaabbilee fi garee adda addaa bakka bu'uu fi beeksisuuf oola. Alaabaa fi asxaan saba tokkoo calaqqee, seenaa fi safuu qaba.

Hojii jechuun maal jechuudha? Hojii jechuun sochii qaama tokkoo nama dalagaa jiruu fi bu'aa fiduu yookiin dirqama itti kenname raawwachuuf . Hojii jechuun hojii qaamaa ta'uu danda'a. Hojiin fayidaa qaba moo hin qabuu?

Elektirooniksii jechuu elektiroonii fi quunnamaa fi sochii elektiroonotaa fi meeshaalee yookiin teekinooloojiiwwanii irratti hundaa'u. Kan naannoo isaanii irratti xiyyeeffatu elektirooniksii fi hojiiwwan garaagaraa hojjatu. Mee isin biratti maal fa'ii?

Biqiltoota Biqiltoota jechuun lubbu qabeeyyii sochii ofiin hojjechuu hin dandeenye, garuu bakka tokkotti dhaabbachuun guddachuu danda'ani dha. Isaan keessaa baay'een isaanii lafa irratti argamu. Biqiltoonni faayidaan isaanii maali?

Qonnaa . Qonna jechuun beelladaa fi biqiltuu oomishuufi tajaajilawwan qonnaan bulaa waliin walqabatudha. Qonnaan bulaan beelladaa fi biqiltuu oomishuudhaan nyaata, uffataafi meeshaalee bu'uura manaaf ittiin gumaacha.

Manaa fi mana jireenyaa. Mana jechuun iddoo tokkoo kan namoonni itti jireenyasaanii geggeeffatan, hojiiwwan guyyaa guyyaasaanii raawwataniifi yeroo isaan itti boqotanidha. Mana keessatti hojii fi tajaajilawwan adda addaa geggeeffamu akkasumas namoonni tokko tokko walitti dhufuun waliin jireenya isaanii ibsatu.

Seera kabachiisuu jechuun seerota yookaan seera tokko eeguu fi hojiirra oolchuu akkasumas seerotaa fi qajeelfamoota bu'uura qaban kabajuudha. Seera kabajuu jechuun dhimmootaa fi gochoota seeraan ala ta'an, gufuu fi hojiiwwan balleessoo akka hin raawwanneef nu gargaaara. Kanaafuu seera kabajuun faayidaan isaa maali?

Asxaa jechuun mallattoo yookaan calaqqee tokkoo kan biyya dhaabbataa yookiin uummata biyya tokkoo bakka bu'udha. Asxaa karaa adda addaatiin eenyummaa fi dambii hawaasa tokkoo agarsiisa. Akkasumas seenaa fi aadaa isaa keessatti bakka olaanaa qaba. Asxaan maaliif nu fayyada?

Geejjibaa fi Konkolaataa. Geejjibaa fi konkolaataa jechuun karaa sochii fi geejjiba meeshaalee garaa garaa keessatti adeemsa hojii fi tajaajilawwan irratti xiyyeefatanii dha. Geejjibni fi konkolaataan karaalee meeshaalee hawwaasaa daldaala irratti dhimma itti ba'an yoo ta'u walitti dhufeenyi isaanii maal?

Uumamaa fi naannoo jechuun kan ittiin wal qabatanii fi bu'uura jireenyaa fi aadaa hawwaasaa ta'an uumamaa fi naannoo bakka bu'umsa fi jireenya irratti yaadaa fi hawwaasa adda addaa kennu. Uumama jechuun waantota uumamaa yookaan uumama jireenyaa fi naannoo yookiin immoo bakkaa fi haala jireenyaa irratti bu'uura uumamaa fi jireenya hawwaasaa irratti gahee qabu. Kanaaf walitti dhufeenyi isaanii maali?

Ogummaafi Aadaa: ogummaafi aadaa jechuun, lamaan isaani waa'ee beekumsa, gochaafi amantaa hawaasota adda addaa irraatti xiyyeeffatu. Inni tokkoon hawaasa keessatti dagaatamuu hn qabu. Inni Kaanapali ammoo miiraafi dhugaa hawaasicha hubbachisuf balinaan ibsuu qaba.

Faaya: faaya jechuun ittin Of mull'isuuf jecha faayyadaamu kan isaatti miidhagina calaaqeefi maallattoo sochii hawaasafi aadaa keessatti furudha. Faayan kanneen garagaraa kan akka uffaata, nyaataafi miidhagina ilallata. Faaya irraa mee isiin maal barattu?

Giddu gala bashannanaa Giddu gala bashannanaa jechuun bakka hawaasaa fi hirmaannaa qabu kan ittiin bashannanaaf ittiin taphatan walii galtee fi dorgommiitti raawwatamudha. Giddu galli bashannanaa addaa addaa gocha tokko tokkoo hawaasaaf uumaniidha. Bashannantanii beektu?

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii jechuun haalaa fi sochii namootaa, meeshaalee fi odeeffannoo biyyaa tokko irraa gara biroo fi bakka jireenyaa, hojiitti kan geessu dha. Walitti dhufeenyii fi garaa garummaan warra kanaa maali?

Hojii jechuun hojii tokko hojjechuu, hojii raawwachuu yookiin waan tokko gochuu dha. Hojii dhaabbachuu fi carraa hojiitti fayyadamuu dha. Hojii gosa garaa garaa qabaachuun ni danda'ama.

Amantaa jechuun waaqa yookaan lubbuu olaanaa tokkotti amana ofii ittiin jiraachuudha. Amantiin seera, safuu fi kadhannaa namoonni ittiin waaqeffatan of keessatti qabudha. Mee isin amantii akkam akkamii amantu?

Elektirooniksii. Elektirooniksii jechuun meeshaalee fi sirnaalee elektirooniksii kanneen odeeffannoo fi sochii ibsaa irratti hojjetanidha. Meeshaaleen kunniin teeknoolojii fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti shoora olaanaa qabu. Fakkenyaf bilbila, tiivii, kompitaraa fi meeshaalee elektirooniksii biraanis itti ni dabalamu.

Faaya jechuun wantoota akka dhala namaa aadaa fi seenaa keessatti qabatamaan mul'atanii fi walitti dhufeenya qabu. Guddinaa fi hojii hawwaasa keessatti faayidaa kennan. Faayaan waan tokko yeroo darbe irraa har'aaf bu'aa fi qalbii hawwaasaa keessatti faayidaa qabaachuu agarsiisan. Faayidaan inni agarsiisu maal fa'a?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota misooma, biyya, naannoo yokaan magaalaa keessatti gumaacha olaanaa qabanidha. Fakkeenyaaf daandii, ibsaa, bishaan, ispoortii fi mannen barnootaa fa'i. Kanaafiyyuu bu'uuraaleen misoomaa biyya keenya keessatti faayidaa qabumoo hin qaban?

Kuduraalee fi muduraalee jechuun nyaata gosa biqiltoota irraa argaman yoo ta'an, nyaata qulqullina qaamaa eeguu fi fayyaa guddisuuf murteessudha. Kuduraalee jechuun biqiltoota gosa adda addaa keessaa marga, baala, caasaa mulluqaa yookaan mukkeen irraa argamanidha.

Ji'ogiraafii fi seenaa jechuun walumaagalatti waantota uumamaa fi hawaasummaa akkasumas aadaa fi duudhaa seenaa hawaasa tokkoo irratti xiyyeeffatan. Ji'ogiraafii fi seenaan lamaan isaanii yeroo jalqabaatti walitti dhufeenya uumamaa fi walitti dhufeenya hawaasaa keessatti gumaacha olaanaa qabu. Garaagarummaan isaaniis maali?

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa akkamiin ibsina? Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun bakka uummanni dhugaatii fi nyaata argachuuf itti imalu, tajaajila soorataa argatu, yeroo isaan ibsinuu chiikaa, faayidaa, amalaa fi fakkeenya isaaniin ni ibsina

Hawaasafi maatii; hawaasafi maatii jechuun, gosa lama kanneen walitti dhufeenya qabu amalaafi jireenya namoota irraatti, miiraafi guddina isaanii irraatti dhiibbaa qabatan, hawaasafi maatiin walummagalaatti jireenyaafi guddina namoota keessatti qooddii guddaa qaba.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota dhiibbaa fi faayidaa qabu kan gargaaraa keessatti qooda olaanaa qaban. Hawaasa tokko keessatti dhiibbaa fi gumaacha adda addaa godhan. Hogganoonni kun tajaajila uummataa fi hawaasa isaanii akka milkaa'anii fi guddinatti jajjabeessuun karaa adda addaa gara hojii siyaasaa, aadaa fi dinagdee fi beeksisa irratti bu'aawwan hawaasaa ni qaba.

Oomishaalee suuqiiwwan gurgurtaa gurguddoo keessatti argaman kanneen jireenya guyyaa guyyaa keessatti tajaajila kennanidha. Oomishaaleen suuparmaarketii akka nyaata, dhugaatii, meeshaalee qulqullinaa fi meeshaalee fayyaa keessatti ramadamuu danda'u.

Barumsa jechuun waayee hojii beekumsaa fi dandeettii hawaasi tokko ittiin guddatuu fi akkaataa ittiin barattoonni, dargaggoonnii fi namoonni hundi hubannoo ilaalchaa fi ogummaa argatanidha. Barumsi yeroo hedduu kitaabota qo'annoo of keessatti haammata. Mee isin maal irraa barattu?

Ispoortii. Ispoortii jechuun taphaa fi shaakala kanneen qaamaa fi sammuu cimsuuf akkasumas bashannansiisuu fi dandeettii taphattootaa guddifachuuf hojjetamaniidha. Ispoortiin bu'aa garaa garaa qaba. Akkasumas hawaasa keessatti miira walitti dhufeenyaa fi tokkummaa qaba. Ispoortiin faayidaan isaa maalin raawwatama?

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun meeshaale fi meeshaa hojiiwwan gurguddoo kanneen ittiin mana keessaa fi hojii waajjiroota keessatti tajaajilaa oolan meeshaaleen kunneen jireenya manaa keessatti fayyadamuuf hojiiwwan daldaalaa fi hojiiwwan dhuunfaatiin wal qabateedha.

Beeksisa. Beeksisa jechuun odeeffannooo yokaan miidiyaa kan namoota dhaabbilee yokaan dhaabbata tokko tokkoon tajaajiloota hojii yokaan oomishaaleesaanii beeksisuuf dhiyaatedha. Beeksisni kunii gurgurtaa, tajaajilootaa fi yaadota yokaan ilaalcha haaraa hawaasa biratti beeksisuuf fayyada? kanaaf beeksisni faayidaan isaa maali?

Meeshaalee manaa jechuun mana keessatti tajaajila adda addaa kennuuf oolan, kanneen hojii guyyaa guyyaa keessatti nu gargaaranidha. Isaan kunneen haalli jireenya keenyaa fooyyessuu fi mana keenya akka qulqullinaaf nageenya qabaatan taasisuuf nu gargaara.

Meeshaalee barreeffamaa. Meeshaalee barreeffamaa jechuun hojii barreessuu fi barreessuu keessatti tajaajilawwan meeshaalee fi qorannoo garaa garaan meeshaaleen kunniin akka barreeffaman irratti barreessuu fi qindaa'uu keessatti gumaacha olaanaa taasisu. Mee meeshaaleen barreeffamaa fayyadamni isaanii maali?

Hojii jechuun dalagaa humna qaamaa yookaan sammuu fayyadamuun bu'aa argamsiisuuf hojjetamanidha. Hojii jechuun waanta namni tokko hojjechuun galii argamsiisuu fi ofii fi hawaasa jiraachisuuf ooludha.

Daldalaa fi gabaa Daldalaa fi gabaa jechuun hojii tajaajila fi qabeenya gurguruu fi bituu irratti hojjetamudha. Daldalli haala dinaagdee keessatti hojii hojjetamee fi gurgurtaa yookaan daldaltoota waliin walitti dhufeenya uumee hojii irra oola.

Rifeensa jechuun gosaa fi haala rifeensaa, harrii qaama irratti mul'atu , akkaataa irratti fi meeshaalee hedduu keessa jiran. Rifeensota uummataa keessaa gosa garaa garaa kan qabanii fi akkasumas kanneen sochiif furmaata irratti socho'u. Mee rifeensi isin biratti jaalatamummaa akkamii qaba?

Maashinoota jechuun meeshaalee yookiin sirnaalee teekinooloojii fi injineeringii kan hojiilee adda addaa raawwachiistuuf hojjetan. Maashinoonni kunneen hojii namootan hojjetamuu fi bu'aa argamsiisudha.

Maashinoota jechuun meeshaalee yookaan tajaajilaawwan teekinooloojii garaagaraa ta'anii kan hojii garaagaraa akka salphisuuf hojii cimaa hojjachuu danda'anidha. Maashinoonni wantoota to'annoo fi jijjiirama taasisuuf nu fayyadanidha. Walumaa galatti gosoonni maashinootaa maal fa'aadha?

Giddugala Bashannanaa: Giddu gala bashannanaa jechuun nakka hawwaasni walitti dhufeemyaa fi bashannanaaf itti walii galu, hojiiwwan adda addaa fi tajaajilawwan akka tapha, fiilmii, nyaataa, dhugaatii fi wantoota birok irratti xiyyeeffatan kennaniin xiyyeeffacbuudha.ee yeroo akkam akkamii bashannantu?

Qonna jechuun lafa qotiisaa irratti hojiiwwan akka beeyladaa fi biqiltuu oomishuu akkasumas nyaataa fi qabeenya biroo argachuuf hojjetamuu dha. Afaan Oromoo keessatti qonnaan bultoonni hojii isaanii irratti xiyyeeffachuun jireenya isaanii fooyyessuu fi hawaasa isaanii tajaajiluuf qonnaan ni hojjetu.

Geejjibaa fi konkolaataawwan. Geejjibaa fi konkolaataa jechuun guddina hawaasaa keessatti kan gumaacha olaanaa qabudha. Hawaasni karaa geejjibaa fi konkolaataa keessa faayidaa fi haala waliin hojiirra ooluu hojii fi guddina hawaasaa keessatti qooda guddaa qaba. Kanaaf faayidaan isaa siniif maali?

Siyaasa, tarsiimoo fi tooftaa biyya bulchuu, uummata hoogganuu fi murtii irratti hirmaachuun ilaalcha bal'aa qabudha. Siyaasni mootummaa, aangoo, seeraa fi qajeelfama biyya tokkoo keessatti ittiin buluu fi bulchiisuuf waliin wal qabata.

Meeshaalee manaa: meeshaalee mana jechuun; watoota jireenya guyyaa guyyaa keessatti mana keessa itti faayyadamnuu isaan kunneen hojiiwwan akka quufaa raafuu ta'u nyaachuufi nuuf kuusuufinu tajaajilu.